Ombanga yoBank Windhoek oyina iitayi yahalakana noshilongo ashihe iitayi yimwe yomuyo ongaashi mbyoka yili mEenhana, Moerura Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek, Kudu nosho wo moKatutura.

Iipundi Iipundi ohayi longwa miinima ya yoolokathana ngaashi iipilangi, iitenda oshowo oopulasitika. Iipundi ohayi adhika momagumbo, koongeleka oshowo koosikola.

Iikwatelwa yomegumbo, iikwatelwa yomomagumbo ongaashi: iipundi, iitaafula nenge oosikopa. Iinima mbika oya simana momagumbo, oshoka konyala oyo hayi longithwa kehe esiku okukuutumba nenge okutenteka iinima mbyoka tayi longithwa.

Omatala Momatala ohamu adhika iinima ya yoolokathana tayi landithwa ngaashi iikulya, iikutu, oongaku oshowo iikwatelwa. Uuna omuntu tayi komatala oha vulu okukala eendela okulanda iikulya yomegumbo nenge ta kongo nande omizalo dhe dhuutalala.

Iimaliwa, Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka ya simana monkalamweno yomuntu, oshoka ohayi longithwa konyala esiku kehe. Iimaliwa kehe moshilongo oyi li paangushu dhayo dha yooloka, yo oyi na woo omamwaala nomadhidhiliko ga yoolokathana

Iimaliwa, iimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka yasimana moonkalamwenyo dhaantu , oshoka ohayi kwathele omuntu a hume komeho mukehe shoka a hala okuninga. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta iinima ya yoolokathana ngaashi oosikola, iiyenditho oshowo okulanda ipumbiwa.

Iihongomwa ,iihongomwa oyo iinima mbyoka hayi hongwa miiti nenge hayi hongwa miipilangi. Iihongomwa ongaashi iipundi, iitafula nenge wo oombete. Iihongomwa mbika ohayi ningwa kaantu mboka yapyokoka yena uunongo wawo nawa.

Oositola, Oositola dhika odho ehala hamu adhika iinima ya yoolokathana tayi landithwa, moositola ohamu adhika iinima ngaashi iikulya, iikwatelwa, iizalomwa oshowo iiyenditho

Oositola Oositola, ndika olyo ehala lyokulanda iinima mbyoka wa pumba. Oositola odhi li pamaludhi, opuna oositola dhiikulya, oositola dhiikutu, oositola dhiihauto noositola woo ndhoka hadhi landitha iinima yokutunga.

Oshitaafula. Oshitaafula osho oshinima shoka hashi longwa, shoku tenteka iinima ya yoolokathana, ngaashi omambo, iikulya nenge iikwatelwa. Iitafila ohayi longwa miinima ya yoolokathana, hayi hongwa miiti, moopulasitika osho woo miitenda. Iitafula ohayi longithwa momagumbo, moombelewa osho wo koosikola.

Iilongithomwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa iilonga ya yoolokathana momagumbo nenge pomahala wo gamwe gi ili. Iilongithomwa ongaashi iipundi, iitaafula oshowo oosikopa. Iipundi ohayi longithwa ngele aantu taa kuutumba megumbo nenge koosikola oshowo koongeleka.

Standard bank, ndjika oyo ombaanga mo Namibia hayi longithwa kaantu ayehe. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aantu okutuma iimaliwa oshowo okupungula iimaliwa, ombaanga ndjika oyi na omilandu ndhoka hadhi landulwa kaakwashigwana, opo iinima ayihe yi ende melandulathano.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka hatu longitha mongashingeyi okufutila nenge okulanda iinima ya yoolokathana. Ohayi monika uuna omuntu a longa nenge e na sho a landitha. Omaludhi giimaliwa oga yoolokathana koshilongo noshilongo.

Standard Bank, ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia, hayi longithwa kaakashigwana ayehe, uunona osho wo aakuluntu. Standard Bank ohayi kwathele aakwashigwana okupungula iimaliwa osho wo okutuma iimaliwa.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi longithwa ethimbo kehe, iimaliwa ohayi kwathele aantu okulanda oopumbwe dhawo, yo tayi kwathele woo aantu okufuta omakwatho ga yoolokathana.

Bank Windhoek Ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moNamibia hayi longithwa kaakwashigwana ayehe. Hayi longithwa kaanona oshowo kaakulupe. Bank Windhoek oha kwathele aantu oku tuma iimaliwa oshowo oku pungula iimaliwa.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka yasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi kwathele aantu okulanda ompumbwe dhawo nokufutila wo omakwatho. Iimaliwa ohayi monika uuna omuntu ena shoka alanditha nenge alongela eta fatwa.

Iiyimati, iiyimati oyo iihulunde mbyoka hayi zi kiimeno mbyoka ya kunwa kaantu. Iiyimati mbika ohayi liwa yo ohayi kwathele wo aantu ya kaleke po omaundjolowele gawo, oshoka ohamu zi oovitamine odhindji.

Iihongomwa oyo iinima mbyoka yalongwa nenge hayi hongwa miiti. Iiholelwa yiihongomwa ongaashi iipundi, iitaafula, oombete , omatemba oshowoo omipini. Iihongomwa oyasimana maakwashigwana molwaashoka ohayi landithwa kondando dhili pevi.

Oositola ndika olyo ehala hali landitha iinima ya yoolokathana. Ohali landitha iikulya, iikutu, oohauto nenge iitungithi. Oositola ohadhi adhika mondoolopa hadhi kwathele aakwashigwana ye etelwa oompumbwe popepi dho tadhi pe wo aalandithi iimaliwa.

Oshipundi noshitaafula, oshipundi osho oshinima hoka hovulu oku kala omutumba , sho oshitaafula osho ehala ndyoka hotenteke ko iinima. Iipundi niitafula ohayi vulu oku kala ya longwa miinima ya yoolokathana ngaashi oonailona nenge iitenda, yo ohayi vulu wo oku kala yahongwa miiti.

First National Bank ya tseyika nawa FNB. Ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia hayi longithwa okutuma, okupungula nenge okukutha ko iimaliwa. Ombaanga ndjika oya simana, oshoka ohayi kwathele aantu ya kwate nawa iimaliwa yawo yo yeyi pungule momukalo ngoka guuka.

Nedbank ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moNamibia. Nedbank oha kwathele aakwashigwana moku pungula iimaliwa oshowo oku tuma iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi pe woo aantu omikuli ndhoka hadhi kagandjwa kwagwedhwa iishoshela yontumba. Omukuli nguka ohu vulu okugupewa ngele to ka kwathele ofaalama yoye nenge pamwe wa pumbwa oku kiilonga moosikola dho pombanda.

Ositola olyo ehala ndyoka hali landithilwa nenge hali landwa iinima yayoolokathana , ngaashi iikulya , iikwatelwa oshowoo iikutu. Moositola aantu ohaya landitha iinima opo yawape okumona mo iimaliwa. Tse aantu tatu landa oompumbwe dhetu.

Iitaafula, oshitaafula oshinima sha simana, shoka hatu longitha momagumbo okutenteka ko. Iitaafula ohayi longwa miinima ya yoolokathana ngaashi oopulastika, ohayi longwa miiti yo ohayi longwa wo miitenda. Iitaafula ohayi longithwa pomahala ga yolokathana ngaashi mookombitha, pelugo noshowo pomahala getu gokukuutumba.

Ongodhi, ongodhi osho shimwe sho miinima mbyoka hatu longitha oku kwatathana naantu aakwetu. Oongodhi ohadhi tukwatakanitha pakunyolelathana oomessange, yo ohayi tu kwatakanitha woo ngele ta tu dhengelathana noongodhi. Oongodhi odho hadhi tu kwathele momikalo dhayoolokathana ngaashi oku kundathano osho woo oku tuma iimaliwa.

Bank Windhoek Namibia ndjika oyo ombanga yakwashigwana moshilongo shaNamibia hayi kwathelele aantu oku tuma nenge okupungula iimaliwa. Ombanga ndjika ohayi pe wo aakwashigwana ompito opo yavule oku kutha ombinga momathigathano gayoloka moka havulu oku vena mo oohauto nenge iimaliwa.

Embakumbaku osho osheenditho shomagulu omanene, shoka hashi longithwa okupulula momapya. Embakumbaku ohali pulula epya opo evi li kale epu lyo li kale lya tenda nawa opo aantu ya vule okukuna yo iimeno yi mene yuukilila.

Oshipundi osho oshinima shoka hashi vulu okukuutumbwa. Iipundi oya longwa miinima ya yoolokathana. Iipundi yimwe oya hongwa miiti, yimwe oya longwa miitenda, yimwe oya longwa moopulastika. Iipundi mbika ohayi kwathele omuntu kuu kale wa thikama esiku alihe, ndele wu kale wo wa kuutumba ngoye wu kuthe ko omvulwe ndjoka yi li kolutu lwoye.

Oshitafula, oshitafula oshinima shoka hashi tendekwa iinima hashi longwa miiti, miipilangi, miitenda oshowo moonayilona. Iitafula oya simana oshoka oha tuyi longitha momagumbo oku tentekako iinima, yo ohayi longithwa woo moombelewa nomoosikola hoka haku nyolele aalongwa.

Nedbank Namibia, ndjika Ombaanga yaakwashigwana moNamibia ohayi kwathele aakwashigwana kehe . Ohayi kwathele oku tuma iimaliwa , oku pungula iimaliwa nenge oku tuminwa iimaliwa.

First Nationa Bank yatseyika nawa onga FNB ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia hayi kwathele aantu okutuma noku pungula iimaliwa. FNB oha kwathele woo aantu yavule okukwata nawa iimaliwa yawo nuukeka, ano taa longitha iimaliwa mbyoka yawapa etaa pungula woo iimaliwa yimwe yekeyi longitha koomwedhi dhokomeho.

Oositola. Oositola ndika olyo ehala mpoka hatu adha oompumbwe dhetu dha yoolokathana . Moositola ohatu vulu oku adhamo oompumbwe dhetu ngaaashi iikulya, iikwatelwa niinima woo yimwe ya yoolokathana. Moositola iinima ohatu vulu oku yi kuthamo ngele ta tu gandja iimaliwa ano tatulanda.

Oshitaafula Oshitaafula osho oshinima shoka haku tentekwa nenge haku tulwa iinima ya yoolokathana. Ohayi longithwa momagumbo okutentekako iikulya nenge iinima yomegumbo. Ohayi longithwa woo mosikola hoka aalongwa haa nyolele, yo ohayi longithwa woo moombelewa.

Okambamba koku kwatela. Okambamba koku kwatela haka okanima kelipo hoka ha kalongwa moonayilona nenge miipilangi ,ano haka tulwa nenge haka kwatelwa iinima ya yoolokathana ngaashi oombapila nenge, iiyimati nenge omagadhi .

Omambaango, okumbaanga nguka gwaantu haya fala iimaliwa yawo kombaanga ano haya kapungula iimaliwa yawo ya wape oku yilongitha nale momasiku tage keya. Okumbaanga huka ohaku kwathele nduno aakwashigwana ya kwate nawa iimaliwa yawo yo taya longitha iimaliwa ngaashi yina oku longithwa. Yo taya pungula wo ya ningila komasiku go komongula.

Iimaliwa Oshimaliwa osho oshinima shoka omuntu ha longitha uuna ta landa nenge ta futile omakwatho gontumba. Kehe moshilongo, iimaliwa oyi na omalwaala nenge omadhindhiliko ga yoolokathana. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali; iimaliwa mbyoka yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu.

Omatungilo goositola, ndika olyo ehala moka hamu adhika oositola dha yoolokathana, ngaashi oositola dhiikulya, nenge oositola dhiikutu. Momutungilo goositola muno oho vulu okwaadha mo konyala kehe shoka to kongo, ano kehe ositola ndjoka wa pumbwa.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi kwathele aantu okulanda oompumbwe dhawo yo tayi futile wo omakwatho . Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima yo ohayi futile wo omakwatho ngaashi iipangelo noshowo okufuta oskola. Oshimaliwa kehe moshilongo oshi na omandhindhiliko gasho ga yooloka kiilongo kiikwawo.

Iimaliwa! Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu, oshoka ohayi longithwa mu kehe shimwe shoka to ningi. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhetu yo ohayi longithwa woo okufutila omakwatho ga yoolokathana. Iimaliwa oyi na omadhidhiliko ngoka ta gu ulike kutya oshimaliwa shoka ingapi, sho oshoshilongo shini.

Iimaliwa oyo yimwe yominima mbyoka yasimana monkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi longithwa okulanda ompumbwe yo tayi futile woo omakwatho. Iimaliwa oyili pomaludhi gaali opena iimaliwa yomafo po opena woo iimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa ohayi monika uuna omuntu alongela sha eta futwa nenge uuna omuntu ena shoka halanditha.

Bank Windhoek Bank Windhoek ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moNamibia, hayi kwathele aakwashigwana okutuma iimaliwa nenge oku kutha ko iimaliwa oshowo okupungula iimaliwa. Bank Windhoek ohayi kwathele aakwashigwana kehe moNamibia oshoka oyina woo omalaka ngoka ga yoolokathana taga vulu okulongitwa komuntu kehe moshilongo.

First National Bank yatseyika nawa onga FNB ndjika oyo ombanga yakwashigwana moshilongo shaNamibia, hayi kwathele aantu okutuma nokupungula iimaliwa. FNB oha gandja wo omikuli kakwashigwana yavule yekikwathe kutya nee okulanda omagumbo okulanda oohauto nenge okulongitha koofalama dhawo kiishoshela yili pevi.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa ohayi kwathele omuntu okuhumitha komeho onkalamwenyo ye pakulanda iinima mbyoka a pumbwa osho wo okufuta iinima mbyoka a pumbwa. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, opuna iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu.

Iipundi noshitaafula. Iipundi oshinima shoka haku kuutumbwa komuntu, sho oshitaafula oshiima shoka hashi tentekwa sha. Iipundi ohayaa dhika unene momagumbo, moosikola, osho wo koongeleka. Iitaafula oha yaadhika wo momagumbo, koosikola nenge koombelewa.

First National Bank yatseyika nawa onga FNB ndjika oyo ombanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia hayi longithwa okutuma iimaliwa nenge oku pungula iimaliwa. Ombanga ndjika oha yi kwathele wo aakwashigwana mokuya pa omakwatho noku pa wo omakwatho omahangano ngoka omape opo ta geya mo.

Iimaliwa, iimaliwa osho oshiima hashi longithwa oku landa nenge okufuta iinima yontumba. Iimaliwa moshilongo kehe oya yolokathana ano yina omalwaala gayoloka osho wo omadhidhiliko gayoloka. Iimaliwa ohayi longelelwa nenge ohayi monika uuna omuntu ena shoka a landitha.

Omatala. Omatala ndika olyo ehala, moka hamulandithwa iinima yayoolokathana, kaakwashigwana. Aakwashigwana ohaya longekidha iinima yawo, eta yeyi fala yeke yi landithe komatala, hoka hayi adhika yina oondando dhili peveelela.

Oositola, oositola ndika olyo ehala moka hamu landwa nenge hamu landithwa oompumbwe dha yolokathana. Oositola odha yoloka ope na oositola dhoka hadhi landitha iikulya noositola dhoka hadhi landitha iikutu na dhilwe wo dhoka hadhi landitha iitungithwa.

Oongaku odho dhimwe dhomomizalo ndhoka dhasimana kolutu lwomuntu. Oongaku ohadhi tugamene opo kaatu lyate iinima mbyoka yanika oshiponga ngaashi omakegwa nenge okutetwa wo komakende . Oongaku ohadhi landwa moositola dho dhimwe ohadhi ningwa kaantu yoyene noonyala dhawo, taya longitha iipa.

Iimaliwa. Iimaliwa mbika oyo oshinima shoka hashi longithwa komuntu okulanda shoka a hala. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, pu na iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa ohayi adhika nee pomahala kehe. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo.

Osikopa osho oshinima moka hamu tentekwa iinima, nenge hamu pungulwa iinima. Oosikopa ohadhi hongwa miiti, dho dhimwe odha longwa moopulasitika. Oosikopa ohadhi kala dhi li pamaludhi ogendji, dho odha hongwa nawa dha yoolokathana.

Nedbank Ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia, ombaanga ndjoka hayi longithwa okutuma, nenge okupungula iimaliwa. Nedbank oha gandja wo omikuli kaakwashigwana, ya wape yaka lande oohauto ya futile omagumbo, nenge yaka longithe koohambo nokoofaalama dhawo.

Ekopi lyokolusheno. Ndika olyo ekopi ndoka hali tulwa kolusheno hali enyeke nenge hali fulukitha omeya . Ekopi ndika ohali fulukitha omeya meendelelo muule wominute dhili ne nenge ntano. uuna omuntu to longitha ekopi ndika oho pumbwa okukala wunako olusheno lwagwana oshoka ohali longitha oonkondo odhindji dholusheno

Ositola, Ositola ndika olyo pehala ndyoka hali landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikwatelwa oshowo iizalomwa. Oositola ohadhi adhikwa pomahala ogendji moondoolopa oshowo komahala ngoka gokomagumbo gomiti.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi longithwa oku landwa oompumbwe yotayi futile woo omakwatho. Iimaliwa ohayi yoololwa nee komadhidhiliko ngoka geli kuyo nokomalwaala. Kehe oshilongo oshina edhidhiliko lya sho oshimaliwa lyoyooloka kiilongo iikwawo.

Ethigathano lyokuyoga. Ethigathano lyokuyoga olyo uudhano mboka hawu dhanwa kaantu yomapipi gayooloka aantu taya ningi ethigathano lyaa ngoka ta mana okuyoga oshinano shontumba tango. Ethigathano ndika ohali ningwa kaantu opo ya hwepopaleke po uundjolowele wawo yo ya nyanyukwe taya dhewula omalutu gawo.

Ohauto. Ohauto osho osheenditho shina omagulu gane hashi hingwa komuntu ngoka ena uuthemba. Ohauto ohayi kwathele aantu okututa iinima yo tayi kwathele wo aantu mokwiinyenga.

Okombitha Okombitha shika osho elugo mpoka hapu longekidhilwa iikulya. Mokombitha ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi omasiga, iiyuma, iikwatelwa oshowo iikulya mbyoka tayi longekidhwa. Ookombitha ohadhi adhika momagumbo ga yoolokathana, omagumbo gomondoolopa oshowo omagumbo gopamuthigululwakalo.

Iimaliwa Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana komuntu kehe. Iimaliwa ohayi landa oompumbwe dhetu yo tayi futile wo omakwatho. Oshimaliwa oshi na endhindhiliko kehe moshilongo shasho nomalwaala ga yoolokathana.

Ombaanga yaVenduka, Ombaanga yaVenduka Ombaanga ndjoka hayi adhika moshitopolwa shaNamibia. Ombaanga ndjika oya simana oshoka ohayi kwathele aantu oyendji moshilongo. Ombaanga ndjika ohayi kwathele omuntu oku tula ko iimaliwa nenge oku kutha ko iimaliwa mbyoka wa tuminwa.

Iimaliwa Iimaliwa oshinima shoka hashi longithwa mokulanda iinima nenge okufutila omakwatho. Iimaliwa ohayi monika uuna omuntu wa longa nenge wa landitha sha. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, opu na iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Iimaliwa oya yooloka kehe moshilongo.

Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa uuna omuntu ena shi ta landa nenge ta futile omakwatho gontumba. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima mbyoka ya pumbiwa ngaashi iikulya. Yo ohayi futile wo omakwatho ngaashi omeya, oosikola yo niipangelo.

Iipundi Oshipundi osho oshinima shokukuutumba hashi longwa miinima ya yoolokathana ngaashi: ohashi hongwa miiti, osha longwa miipulasitika yimwe ohayi longwa wo miitenda. Iipundi oya simana, oshoka ohayi tu kwathele okukaleka po uundjolowele wetu, opo kaatu kale twa thikama ethimbo ele tatu ehama oompadhi tse tatu yono po oombunda dhetu.

Okofa oyo ondjato yokweenditha iikutu yokukwatela iikutu uuna omuntu wu na mpa to yi ohayi longithwa wo okupungula iikutu mbyoka ya simana kaayi mone ekaka yo kaayi tuuke.

Iimaliwa, iimaliwa osho oshinima shoka hashi kwathele aantu moonkalamwenyo okulanda iinima nenge okufutila omakwatho gontumba ngashi goshipangelo nenge giilonga. Iimaliwa kehe moshilongo oyina omadhindhiliko nomalwala ga yoolokathana, iimaliwa oyili pamaludhi gaali iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu.

Iilongithomwa yomomagumbo. Iilongithomwa mbika oyo iinima mbyoka hatu longitha momagumbo . Iilongithomwa ongaashi nee: oosikopa, iipundi, iitaafula, oombete niinima wo yilwe ya gwedhwa po. Iilongithomwa oya simana megumbo oshoka ohatu yi longitha kehe esiku.

Okofa, ndjika oyo ondjato yokupungula iikutu nenge yoku enditha iikutu uuna omuntu ena mpa tayi. Okofa ohayi kala yasimana komuntu oshoka otoyi longitha uuna wuna mpa wuuka nenge topungula iikutu yoye.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu yo tayi futu wo omakwatho .Oyina omalwalwa nomandhidhiloko ga yoolokathana ngoka taga ulike kutya oshimaliwa shoka wuna ingapi noshaza koshilongo shini.

Ohauto shika osho oshiyenditho shi na omagulu ga ne sha sikila pombanda no hashi nu omahooli. Ohauto ohayi kwathele aantu okwiinyenga okuza pehala lyontumba tayi kehala lyontumba.

Oshitaafula iitaafula ohayi longwa miilongwa miinima yaayoolokathana iitafula yimwe ohayi longwa miitenda yimwe ohayi hongwa miiti yimwe ohayi longwa wo mooplastika elalakano kyoshitaafula oku longithwa okuntenteka ko iinima iitafula ohayi adhika pomahala pomahala gayoolokathana momagumbo, poosikola oshowo poombelewa.

Nedbank ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo sha Namibia, hayi longithwa komukwashigwana kehe, uunona nenge aakuluntu. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aantu okutuma iimaliwa nenge okupungula iimaliwa.

Standard Bank ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia, ndjoka hayi kwathele aantu oku tuma noku pungula iimaliwa. Standard Bank oha kala e na ekwatathano noositola dha yoolokathana opo ya vule oku landitha iinima koondando dhili pevi oshiholelwa, olusheno lwoonte dhoketango.

Iimaliwa , Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa kaantu ya vule okulanda nenge okufutila omakwatho gawo gontumba. Iimaliwa kehe moshilongo oyi na omandhindhiliko gawo ga yooloka kiilongo iikwawo. Opu na omaludhi gaali giimaliwa yomafo nosho woo iikukutu.

Iipundi niitaafula. Oshipundi osho oshinima shoka haku kuutumbwa komuntu uuna aloloka okuthikama. Iipundi ohayi adhika nee pomahala ngaashi, moombelewa, moosikola nomoongeleka. Iitaafula ohayi longithwa okutentekwa iinima yayoolokathana ngaashi omambo nenge iiyaha uuna takulilwa.

Iimaliwa. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali. Opu na iimaliwa yomafo, niimaliwa iikukutu. Iimaliwa ohatu yi longitha okwiikwathela moonkalamwenyo dhetu, ngaashi okulanda iikulya, okufuta omagumbo nokulanda wo oohauto. Iimaliwa oya longwa nduno miinima ya yoolokathana.

Oshitafula osho oshinima shoka hashi tentekwa iinima. Iitafula ohayi longwa miinima ya yoolokathana ngaashi hayi hongwa miiti nenge moplastic nenge miitenda. Iitafula oya simana oshoka ohatu tendeke ko iinima, tse ohatu shangele ko. Iitafula oya simana pomahala ngaashi oombelewa noosikola, hoka haku nyolelwa aalongwa.

Oositola, oositola oyo ehala mpoka hapu landithwa nenge hapu landwa oompumbwe . Oositola oonene ohadhi adhika moondolopa ko koohambo noko magumbo gokomiti ohaku adhika oositola oonshona. Aalandithi moositola moka ohaya mono iimaliwa tse aakwashigwana tatu mono wo oompumbwe ndhoka twa pumbwa.

Iimaliwa oyo oshinima hatu longitha okulanda iinima yayoolokothana. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali opena iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ohayi longithwa kaakwashigwana okulanda iinima nokufuta oompumbwe dhawo.

Standard ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia hayi longithwa okutuma nenge okupungula iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi ningi woo oma thigathano gayooloka moka hayi pe aakwashigwana oompito opo yavule okusindana oohauto.

Ositola ehala lyokulandithila nenge ehala lyokulanda oshinima shoka wa pumbwa. Oositola ohadhi adhika pehala kehe, kutya omoondolopa nenge okomagumbo gomiti. Oositola odha simana oshoka ohadhi tu etele iinima mbyoka twa pumbwa popepi, dho ohadhi kwathele wo aalandithi mokumona iimaliwa.

Osikopa yokupungula ohayi hongwa miiti nenge yilongwe okuza mikwaapulasitika. Oosikopa dhokupungula ohadhi landwa mositola dhoka hatu dhilongitha okupungulwa mo iinima yetu mbyoka katu mpoka tatuyi tula.

Oositola odho omahala mpoka hapu landithwa iinima yayoolokothana ngaashi iikulya, iikutu oshowo iikwatelwa yomomagumbo. Oostola ohadhi adhika momatungo omanene moondolopa, ko komagumbo gomiti nokofaalama ohaku adhika uustola uushona.

Iimaliwa Iimiliwa osho oshinima shoka hashi longithwa komuntu kehe. Iimaliwa ohayi monika uuna omuntu a longa ye ta futwa, nenge uuna omuntu a landitha po oshinima shontumba. Iimaliwa oya yooloka. Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa sha sho sha yoolokathana. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali; iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo.

Iilongithomwa, iilongithomwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa pehala lyotumba. Iilongithomwa ongaashi nee iipundi, oombete niitaafula. Iipundi ohayi longithwa oku kuutumba uuna omuntu aloloka. Ombete ohayi longithwa omuntu talala ko ngele kuuvite nawa nenge takotha.

Iimaliwa, iimaliwa oyili pomaludhi gaali opuna iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu iimaliwa ohayi monika nee ya yoolokathana oshilongo kehe oshina iimaliwa yawo ya yoolokathana iimaliwa ohayi longwithwa momikalo odhindji okutunga omagumbo oku futa oosikola nokwi kwathela moonkalamwenyo dhetu

Ostola, ostola oyo ehala moka hamulandithwa nenge hamulandwa iinima mbyoka omuntu apumbwa oositola odhilile po okulanditha dho dhimone mo iimaliwa, tse aantu tatu etelwa oompumbwe dhetu popepi.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yominima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi kwathele aantu ya lande oompumbwe dhawo yo etaya futu omakwatho gawo. Iimaliwa ohayi monika uuna omuntu ena shoka a longa eta futwa nenge ena shoka a landitha.

Iimaliwa osho oshinima hashi longithwa mokulanda oompumbwe dhetweni. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali. Opu na iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka. Iimaliwa yetu yomoNamibia ohatu ithana tatu li Namibia dollars ano NAD.

Oositola, ositola ndika olyo ehala moka hamu landithwa nenge hamu landwa iinima ya yoolokathana. Moositola aantu ohaya yimo yaka lande oompumbwe dhawo yo yamwe oye limo taya landitha opo ya vule okumona iimaliwa yi ikwathe.

Oshipundi, shika osho oshinima hashi kuutumbwa una omuntu aloloka oku kala athikama. Oshipundi ohashi longwa miinima ya yolokathana ngashi omiti hano hashi hongwa miiti, ohashi longwa moplastika sho ohashi longwa wo miitenda.

Bank Windhoek Namibia ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia ndjoka hayi kwathele aantu okutuma noku pungula iimaliwa. Bank Windhoek oha ningi wo omathigathano gaantu gayolokathana aantu moka havulu woo okuzamo ayavenamo iinima yawo ngaashi omapapa nenge iimaliwa.

OBank Windhoek Namibia ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia hayi kwathele aantu okutuma nokupungula iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aantu omikuli ya vule okutula mo olusheno lwoketango momagumbo gawo.

Ositola yiikutu oyo ehala moka hamu landithwa iikutu ya yoolokathana ngaashi yuunona, yoomeme noyootate. Ohamu adhika nee iinima ngaashi oohema, oombulukweya oongaku nosho wo iinima ngaashi uutenda nomakende gokomeho.

Iinima yomegumbo oyo Iinima mbyoka hayi adhika momagumbo ngaashi oombete, osikopa, iitafula oshowo iikwatelwa. Iinima mbika momagumbo ohayi kala mo oshoka ohayi pumbwa oku longithwa ethimbo kehe.

Oshimaliwa Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa okulanda nenge okufutila omakwatho gontumba. Iimaliwa oyi na oongushu dha yoolokathana. Ongushu yotango yoshimaliwa oUS$, oyo yi na ongushu yi li pombanda mokati kiimaliwa ayihe.

Okapale kuudhano. Okapale kuudhano ndika olyo ehala moka hamu dhanenwa omaudhano ga yoolokathana ngaashi onetball nenge etanga ndyoka lyokoompadhi. Okapale kuudhano okasimana oshoka oha ka kwatha aantu oyendji ya mbomboloke yo yeye ya dhane omaudhano ngoka ga yoolokathana taga nyanyudha.

Standard bank ndjika oyo ombaanga yomoNamibia hayi kwathele aakwashigwana okutuma iimaliwa nenge okupungula iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi longithwa komuntu kehe moshilongo shaNamibia aanona, aakuluntu naakulupe.

Oositola, oositola ogo omatungu ngoka haga landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu nenge iinima yokutungitha. Oositola ohadhi monika pomahala ogendji moondoolopa oshowo momikunda.

Iipundi niitaafula Iipundi niitaafula mbika oyo iilongithomwa hayi longithwa pomahala ga yoolokathana ngaashi momagumbo, moosikola, moombelewa oshowo mongeleka. Iipundi niitaafula ohayi longwa miinima ya yoolokathana ngaashi ohayi vulu okuhongwa miiti, ohayi longwa moopulasitika noshowo miitenda.

Oositola, oositola ogo omahala ngoka haga landithwa iinima ya yolokathana. Oositola dhimwe ohadhi landitha iikulya, dhimwe iikutu nodhimwe ohadhi landitha nande iinima yoko hauto, oostola ohadhi tu kwathele oku ninga onkalamwenyo dhetu hwepo oshoka ohatu yimo owala eta tu landa shoka twapumbwa ndele otwa mana.

Osikopa Osikopa shika osho oshinima shoku pungula iikwatelwa. Oosikopa odha longwa miinima ya yoolokathana, dhimwe odha hongwa miiti, dhimwe odha longwa miitenda. Oosikopa odha simana, oshoka ohadhi pungula iikwatelwa yetu oshowo iikutu.

Omatala, omatala ndika olyo ehala lokulandithila ano aakwashigwana haakutha iilandithomwa yawo e taakeyilandithapo mondoolopa. Momatala ohamu landithwa iinima yayoolokathana ngaashi iikulya yoludhi kehe, iizalomwa, oondjato iinima ayihe konyala omo toyaadha. Momatala ohamu landithwa iinima yili koondando dhili pevi e lela.

Ositola ositola olyo ehala mpoka hapu landithwa nenge hapu landwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu, iikulya oshowo iikwatelwa. Moositola aakwashigwana ohaya zimo ya Landa shoka ya pumbwa yo aalandithi taa mono wo iimaliwa mbyoka yeya oku konga oositola oonene ohadhi adhika moondolopa, wo uusitola uushona ohawu adhika koohambo noko magumbo gomiti.

Nedbank, ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moshilongo shaNamibia, hayi longithwa okutuma nenge okupungula iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi longithwa kaantu ayehe, aanona, aakuluntu osho wo aakulupe.

Osikopa, shika oshinima moka hamu pungulwa nenge hamu kwatelwa iinima. Oosikopa ohadhi hongwa miiti, dho dhimwe odha longwa wo moonayilona. Mosikopa ohamu vulu okukwatelwa iiyuma, mo ohamu pungulwa wo iikutu.

Iilongithomwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa konyala kehe esiku monkalamwenyo yomuntu . Iilongithomwa ongaashi nee oombete. Oosikopa, iipundi niitaafula.

Ethigathano lyoku tondoka. Ndika ethigathano lyaantu haya kala taya kondjithathana moku tondoka ya tale ngoka ta thigipo omukwawo. Ethigathano ndika ohali kwathele aantu oku humitha komeho omawundjilowele gawo. Oshowo oku humitha komeho oonkondo dhopamalutu gawo.

Omathigathano goku hinga oombasikela. Nguka ogo omukalo gwaantu haya ningi omathigathano taya hingi oombasikela. Yo taya sindana woo oondando shikwatelela kwaangoka athiki tango. Ethigathano ndika ohali kala lili pokati koongundu dha yoolokathana. Okuza kaagundjuka, aakuluntu osho woo aakokele.

Ethigathano lyokutondoka, omathigathano go ku tondoka ogwo omukalo gwoku idheula, nenge omukalo gwokudhana ngoka hagu longithwa kaantu oyendji. Aantu ohaya ningi nduno ethigathano ndele etaya etayamatuka, yatale ngoka tavulu okuthigapo yakwao. Ethigathano ndika oha li kwathele aantu oyendji oku humitha komeho uundjolowele wa wo, osho woo oku inyanyudha nookume ka yo.

Oositola odho ehala lyokulanda nenge lyokulanditha iinima yayoolokathana. Oositola ohadhi tu kwathele mokulanda iinima mbyoka twapumbwa ngaashi iikulya nenge pamwe iikutu.

Ombasikela Shika osho osheenditho shi na omagulu gaali hashi kayilwa nohashi yi komeho uuna omuntu ti inyengitha omagulu. Ombasikela ihayi nu omahooli, yo ihayi pumbwa sha opo yi vule okuinyenga. Ohayi inyengithwa owala komuntu ye mwene nomagulu ge. Ombasikela oyo osheenditho shi na ombiliha no ihashi pumbwa iinima oyindji.

Ostola Ostola oyo ehala moka hamu landwa nenge hamu landithwa oompumbwe dhaantu. Moostola ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu oshowo iikwatelwa yomomagumbo.

Iimaliwa oyo yimwe yominima mboka yasimana .Oshoka ohayi longithwa mopumbwe dha kehe esiku ngaashi okulanda iikulya nosho tuu. Kehe oshilongo yina omalwaala nomadhidhiliko yadho gayolokathana mboka hayi yolola kutya iimaliwa mbino oyo moshilongo shini noyo ngushu yithike peni .

Oshimaliwa osho oshinima shoka shasimana moonkalamwenyo dhaantu hashi longithwa okulanda iinima sho tashi futile wo omakwatho. Iimaliwa ohayi monika komuntu uuna ena shoka alanditha nenge alonga ye tafutwa. Iimaliwa kehe moshilongo omuna omandhidhiliko ga yoolokathana ngono taga ulike kutya iimaliwa mbyono oyaza koshilongo shini.

Oositola odho omahala moka hamu landwa nenge hamu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu, oshowo iikwatelwa yo momagumbo. Aalandithi ohaya landitha iinima mbika opo ya mone iimaliwa yo yaka ikwathele, tse aalandi wo tatu etelwa oompumbwe dhetu popepi.

Iihongomwa oyo iinima mbyoka yalongwa nenge yahongwa okuziilila meloya iihongomwa ongaashi iiyaha, omakopi nenge omatiti. Iihongomwa mbika ohayi longithwa unene momagumbo gOshiwambo.

Oositola, oositola odha simana oshoka ohadhi tu etele iinima popepi. Oositola odha simana wo kalandithi oshoka oha mono mo iimaliwa shota landitha. Ositola odha yolokathana. Opena ositola dhimwe dhikulya, dhikutu nositolawo hadhi landitha iinima yomomagumbo oshowo oohauto

Iitungitho, iitungitho mbika oyo iinima mbyoka hayi longithwa oku tunga nenge oku etapo omagumbo ga yoolokathana. Iitungitho ongashi nee iipeleki, oosamende, oomwelo nomakende.

oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa uuna omuntu ta landa sha, nenge ta futile omakwatho gontumba. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, opu na iimaliwa iikukutu osho wo omafo. Iimaliwa kehe moshilongo oyi na omandhindhiliko ga yoolokathana kiilongo iikwawo.

Iihongomwa oyo iinima mboka hayi hongwa mekota lyomuti nenge miiti yo yene. Iiholelwa yiihongomwa ongaashi nee oshitenga, etemba, iipundi niinima woo yimwe ya gwedhwa po.

Nedbank ndjika oyo ombanga yakwashigwana moshilongo shaNamibia. Aakwashigwana oha longitha ombanga ndjika oku tuma iimaliwa, okupungula iimaliwa nenge okukuthako iimaliwa. Ombanga ndjika ohayi longithwa komu kwashigwana kehe, aanona oshowo aakuluntu naakulupe.

Oositola. Oositola ndika olyo ehala moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana hayi landithwa kaalandithi ano taya kongo iimaliwa. Ositola ohamu landithwa iinima ngaashi iikutu, iikulya, iikwatelwa nenge iitungitho.

Iimaliwa, iimaliwa oyili momaludhi gaali, opuna iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima meenkalamwenyo dhaantu, ohayi longithwa woo okufutila iihauto nenge okufuta omagumbo. Iimaliwa oya yoolokathana, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho.

Iimaliwa Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu, oshoka ohayi kwathele aantu ya lande oompumbwe dhawo yo taya futile wo omakwatho. Iimaliwa kehe moshilongo oyi na omadhindhiliko nomalwaala ga yooloka, shoka tashi yoolola kutya iimaliwa oyo ongushu yini.

Oositola Oositola odho ehala moka hamu landwa nenge hamu landithwa oompumbwe dhaantu ngaashi iikulya, iikutu, omalusheno oshowo iinima yilwe ya gwedhwa po. Moositola aantu ohaya landitha iinima , oshoka oya pumbwa iimaliwa. Aantu ohaya yi wo ya ka lande, oshoka oompumbwe dhawo oye dhi etelwa popepi.

Oosikopa , osikopa osho shimwe shominima mbyoka hayi thanwa iikwatelwa, omolwa shoka ohamu pungulwa iinima ya yoloka thana ngashi iiyuma nenge iikutu. Oosikopa ohadhi longwa minima yayoloka hadhi longwa mipilangi dhimwe ohadhi longwa mitenda oshowo mopulasitika.

Ositola, ositola ndika olyo ehala moka hamu landithwa iinima ya yoolkathana ngaashi iikulya, iikutu, oongaku niinima wo yimwe ya gwedhwapo. Oositola ohadhi etele aakwashigwana oompumbwe dhawo popepi e tadhi kwathele wo aanangeshefa moku mona iimaliwa.

Standard Bank ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moNamibia hayi kwathele aantu okutuma nokupungula iimaliwa. Standard Bank ohape wo aantu omikuli ya vule okufuta omagumbo gawo nenge ya lande oohauto. Omikuli ndhino ohadhi kwathele aantu ya hume komeho yo taye dhi shunitha wo niishoshela yili pevi.

Iimaliwa Iimaliwa oyo iinima mbyoka hatu longitha okulanda shoka twa pumbwa, nenge hatu futile omakwatho getu. Iimaliwa oya yooloka kehe moshilongo. Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yooloka geli gaali, iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu.

Iimaliwa Oshimaliwa osho oshinima shoka hatu longitha okulanda nenge okufutila omakwatho. Iimaliwa kehe koshilongo oyi na omadhindhiliko nomalwaala ga faathana. Iimaliwa oyi li pamaludhi paali. Opu na yomafo niimaliwa iikukutu.

Iimaliwa. Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohatuyi longitha mukehe shimwe shoka tatu ningi. Iimaliwa oya yooloka .Iimaliwa ayihe oyina omalwaala ga yooloka nomadhidhililo ga yooloka.

Ositola, ndika olyo ehala ndoka halilandithwa nenge halilandwa iinima yayoloka thana, oositola ohadhadhika unene mondolopa, oositola ohadhi kwathele akwashingwana oku yetela opumbwe popepi oshowo ohadhi kwathele alandithi okumona iimaliwa.

Iimaliwa, iimaliwa osho oshinima shimwe shasimana monkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi longithwa okulanda oopumbwe dhaantu yo tayifutu wo omakwatho. Iimaliwa kehe moshilongo oyina oma dhidhiliko ngayoloka thana nomalwala ngayoloka thana, ngoka tanga ulike uwundji woshimaliwa.

Standard Bank, ndjika oyo ombaanga yaakwashigwana moNamibia hayi kwathele aakwashigwana moku tuma iimaliwa osho wo moku pungula iimaliwa. Standard Bank ohayi kwathele aantu momikalo dha yoolokathana. Ohayi kwathele aantu wo pomapandaanda noshowo pomagumbo mpoka taya nyengwa oku iwathela yoyene.

Oshipundi. Oshipundi osho oshinima shoka ha shi kalwa omutumba. Osha longwa miinima ya yoolokathana ngaashi, iitenda, iiti nooplastika. Iipundi oha yi longithwa woo moositola, hoka haku kala kwa kala omutumba aakwatheli, osho woo moosikola hoka haku kala kwa kala omutumba aalongwa yo oha yi longithwa woo moongeleka.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka ya simana noonkondo moonkalamwenyo dhaantu, oshoka ohayi tukwa thele mukeshe shimwe shoka tatu ningi. Iimaliwa ohayi tu kwatheele oku landa oopumbwe dhetu niinima mbyoka ya simana. Iimaliwa kehe oyina oludhi lwa yooloka tayi ulike kosilongo hoka yazi otayi ulike woo kutya ongushu yawo ingapi.

Ombete, ombete shika osho oshinima hoka hakulalwa kaantu opo yavule okuvululukwa po yo tayakotha. Ombete ohayi longwa miinima yayoolokathana ngaashi iipilangi osho wo iitenda.

Bank Widheok Namibia, ndjika oyo ombanga yakwashingwana moshilongo Sha Namibia hayi kwathele aantu okutuma nenge okupungula iimaliwa, ombanga ndjika ohayingandja wo omayele kaantu nkene yena oku kwata nankene yena oku pungula iimaliwa yawo pawuyuki.

Aalongwa Aalongwa oyo aanona mboka haya yi kosikola haya ka longwa iinima ya yoolokathana ngaashi okulesha noshowo okuyalula. Aanona mbaka ohaya longwa nduno iinima ayihe mbyoka kaalongi, opo ya kale ye na ontseyo ndjoka taye ke yi longitha methimbo ndyoka ta li ke ya komeho.

Omutungi Omutungi omuntu ngoka ha tungu nenge he eta po egumbo. Aatungi ohaye alongitha iinima ya yoolokathana okutunga omagumbo ngaashi oondhopi, iipeleki, oolama dhomiyelo nomakende. Aatungi oya simana unene, oshoka ohaye tu tungile omagumbo yo haye ga kaleke monkalo ombwanawa.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi longithwa uuna omuntu ta landa oompumbwe dhaye yeta futile wo omakwatho. Iimaliwa ohayi monika uuna omuntu ena shoka a longa nenge ena shoka ha landitha. Iimaliwa kehe moshilongo oyina omadhidhiliko ga yoolokathana ngoka taga ulike koshilongo hoka yaza.

Iimaliwa, oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka yasimana monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda nokufutila omakwatho gayoolokathana. Omuntu iimaliwa oheyi mono uuna ena shoka alonga eta futwa nenge ena shoka alanditha po.

Oositola, oositola ndika olyo ehala mpoka hapu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu niikwatelwa. Oositola ohadhi landitha iinima opo dhi mone iimaliwa dho opo dhitu etele wo oompumbwe dhetu popepi. Tse aakwashigwana ohatu ka landa mo nee iinima oshoka otweyi pumbwa okuyi longitha.

Okulanda, nguka ogo omukalo gokupiingakanitha iimaliwa noshinima shoka wapumbwa. Okulanda oha kukwathele aakwashigwana osho wo aanangeshefa. Omukwashigwana ota pewa shoka a hala ye omunangeshefa ta mono oshimaliwa shoka ta kongo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka hayi tu kwathele monkalamweyo mokulanda oshowo okufuta oompumbwe dhetu. Iimaliwa ohayi longelwa, ano ho longo opo nee wu futwe iimaliwa. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi humitha oonkalamweyo dhetu komeho, yo ohayi tu kwathele wo.

Nedbank, ndjika oyo ombaanga hayi longithwa okutuma iimaliwa nenge okukutha ko iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi adhika moshikongo shaNamibia. Ombaanga ndjika ohayi kwathele omuntu kehe kutya omukuluntu nenge okanona.

First National Bank ya tseyika nawa FNB ndjika oyo ombanga hayi longithwa ka kwashigwana moshilongo sha Namibia. Hayi longithwa oku pungula iimaliwa nenge oku tuma iimaliwa. Ombanga ndjika ohayi wathele aantu oku tuma iimaliwa, oku pungula iimaliwa nenge okuku kuthako iimaliwa.

Iimaliwa oyi iinima ndjoka hatu longitha okulanda iinima ndjoka twahala, iimaliwa oya yoolokathana nakehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali puna iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu iimaliwa oyina ongushu oshoka ohayi landa iinima nokufutila woo iinima.

Etyofa, etyofa shika olyo oludhi lwoshipundi shoku kuuntumba .Etyofa ohali kala ne lya longwa miinima ya yoolokathana ngaashi iilapi ,oshipa nenge omafulafula.

Oshipundi, oshipundi osho oshinima shoka omuntu ho vulu oku kuutumba. Iipundi oha yi longithwa mo mahala ga yoolokathana ngaashi, megumbo, koosikola, moombelewa oshowo moongeleka.

Oohauto , oohauto osho oshiyenditho shimwe sha simana. Ohauto oya simana oshoka ohayi tu kwathele okuza pehala lyontumba yo tayitu fala wo mpoka twahala okuya. Oohauto ohadhi pumbwa oku silwa oshimpwiyu opo iha dhitu fala miiponga. Ohauto ohayi nu omaholi.

Ositola, ositola olyo ehala moka hakulandwa nenge hamulandithwa iinima ya yoloka thana ngashi , iikutu, oondjato osho wo iikulya, mositola alandithi oha monomo iimaliwa mbyoka tayakongo yavule yekikwathe tse alandi tatumono mo wo opumbwe dhetu.

Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa komuntu uuna e na shoka ta landa nenge ta futile omakwatho gontumba. Iimaliwa ohayi monika komuntu uuna e na shoka a longa nenge a landitha. Iimaliwa kehe moshilongo oyi na omandhindhiliko ga yoolokathana nomalwaala ga yoolokathana.

Osikopa! osikopa olyo ehala lyoku tenteka nenge lyoku pungulila iinima . Iinima mbyoka hayi pungulwa mosikopa ongaashi iiyuma , iikutu osho woo kehe shoka inaashi pumbwa oku kwata pevi sho inashi pumbwa oku tatuka nenge oku teka.

Iimaliwa, oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa okulanda nenge okufutila omakwatho gayoolokathana. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali. Opena iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa nee oyina omadhidhiliko gawo, kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho shina omadhidhiliko gayoolokathana.

Oositola odha yoolokathana . Opuna oositola dhiikulya, oositola dhomizalo oshowo oositola dhiinima mbyoka hayi kwathele aantu mokukalamwenyo kwawo . Oositola ohadhi tukwathele okukweetela iinima yayoolokathana popepi. Oositola ohadhi mono iimaliwa mokulanditha iinima dho tadhi humu komeho.

Oosikopa. Oosikopa shika osho oshinima moka hamu pungulwa nenge hamu kwatelwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, uuyaha, oombiga nenge iikutu. Oosikopa ohadhi hongwa miiti nenge miipilangi.

Etyofa olyo oludhi loshipundi shopashinanena , shoka hashi adhika momagumbo gopandoolopa. Etyofa ohali longwa miiti , lyo olina omalapi momafulafula meni.

First National Bank , yatseyika nawa onga FNB ndjika oyo ombanga yakwashingwana moshilongo sha Namibia hayi longithwa komukwashingwana kehe okanona osho wo aakulupe, ombanga ndjika ohayi kwathela aantu oku tuma iimaliwa noku tuminwa wo iimaliwa osho wo okupungula iimaliwa.